Abantwana sebehamba ezikolo besesebancane, sekulezikolo zabantwana abancane abaleminyaka owodwa lemibili lemithathu, lapha abantwana abayabe betshona khona befundiswa bengakayi esikolo lapho okuqala khona ukufundwa. Bayabe begqoke amayunifomu.

abantwana abancane lao sebehamba esikolo ukuyafunda abanye bahamba beleminyaka emibili abanye emithathu sokusiya ngokuthi umzali ufuna ukuhambisa umntwana enganani bayafundiswa izinto eziqakathekileyo ezifana lokukhuluma inhonipho lokunye nje okunengi okunengi babuya esikolo sebehlakaniphile

Abantwana abancane labo sebelesikolo sabo , bayahamba ekuseni bayetshona befunda bedlala . Labo abafundi amabala kodwa bayafunda lemisebenzi yezandla kodwa kwenza ababtwana behlakaniphe.

Abantwana sebehamba esikolo beleminyaka emibili. Abanye njalo bayahamba esikolo umntwana elomnyaka owodwa, lokhu kwenza abantwana bethi besiyafunda sebehlakaniphile ngoba khonangale bafundiswa into ezinengi esizitshiyeneyo, indlela yokuphila labanye abantwana.

Abantwana be primary sebefunda imisebenzi yezandla labo njengabe secondary. Sebefunda ukulima lokwakha ,sebefunda njalo ukuthunga .Lokhu kuyathuthukisa ilizwe ngoba abantwana abasafundi amabala wodwa.

Abantwana abagqoke amayunifomu ayisibhakabhaka badlala phandle. Abantwana ezikolo bayaphiwa iskhathi sokuphula ukuthi badlale, baphumule ukuthiwa yibhurekhi, Babuya baphumule futhi okuthiwa yilatshi. Abafundi ilanga lonke.

Abantwana be primary labo sebefunda ama sciences , abasafundi amabala kuphela , bafunda besenza lokhu kwenza ukuthi abantwana sebesiyafika esecondary sebehlakaniphile , bayafunda njalo imsebenzi yezandla

Izikolo ze primary ziyakhwe okwezinga eliphezulu. Emnyango seziyakhwe okwendlela yokuthi loba umuntu ongahambi ngenyawo zakhe, ofuqwa nge wheelchair akwanise ukuzingenela endlini yokufundela. Njalo amanzi asetholakala lula sekulabojojo.

Izikolo seziphucukile, sezilamagetsi njalo sezilamanzi. Sezizilutshwana izikolo ezingela magetsi lamanzi. Kuyakhiwe izikolo kwenzela ukuthi. abantwana bafunde kuhle bengaminyananga.

Abantwana beprimary abasafundi mabala kuphela sebeyenza lemisebenzi yezandla, sebefundiswa ukuthunga, ukwenza izingcebethu, ukulima lokwakha. Lokhu kuyinto enhle kakhulu elizweni.

Abantwana be primary sebefunda iscience ezama khompuyutha abasafundi mabala kuphela sebefunda besenza lokho kuqakathekile ngoba kwenza ukuthi abantwana behlakaniphe insuku zanamuhla kufuna abantwana abahlakaniphileyo.

Izikolo zeprimary, seziyakhwe okwendlela emangalisayo. Kulamaluba , aluhlaza tshoko! Abantwana besikolo bayawathelela. Befunda khonangale ukulima. Befunda njalo ukupheka. Sekufundwa njalo, imisebenzi yezandla.

Abantwana besikolo balesikhathi sokudlala okuthiwa yibreak abanye abantwana bayahamba benjalo esikolo bengela mayunifomu ngoba bayabe bengayebelisi ukuthenga kodwa abaxotshwa esikolo bayafunda kunjalo

Ezifundweni eziphezulu sokufundwa imisebenzi yezandla etshiyeneyo. Imisebenzi enjengokuthunga. Ukwenza izinto eziqakathekileyo. Imitshina yokwenza izinto zibelula, imisebenzi ibelula. Sokufundwa imisebenzi yezandla etshiyetshiyeneyo ezanceda abantwana ukuthi nxa besiyaphambili bengathwali nzima.

Ezikolo zeSecondary sokufundwa imisebenzi yezandla enjengokuthunga, ukulima lokwakha. Akusafundwa amabala kuphela lokhu kwenzelwa ukuthi umntwana abe lomsebenzi wezandla awaziyo ongamphilisa.

Ezikolo eziphezulu sokufundwa izifundo eziqakathekileyo. Sokufundwa ngokwamagetsi ukwenzela ukuthi abafundi behlakaniphe bekwanise ukuzenzela imali empilweni. Akusafundwa izinto ezisemabhukwini amabala kuphela kodwa sokufundwa imsebenzi yezandla elusizo kakhulu.

Abantwana be 'secondary ' sebefunda imisebenzi yezandla kakhulu. Sebefunda into zamagetsi, sebefunda lamakhophiyutha. Lokhu kuqakathekile kakhulu kuzathuthukisa fithi imfundo ye Zimbabwe. Ngoba kuyenza abantwana nxa sebekhulile bengasweli imsebenzi.

abantwana be secondary sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla, abanye ngabafundela ukubaza ,abanye ngabafundela ukuluka ukwakha konke lokulima imisebenzi yezandla iqakathekile kakhulu

Ezifundweni ze secondary abantwana sebefunda ngama laptop. Sebefunda ngezinto ezitshiyeneyo lokulungisa imitshina eqakathekile encedayo empilweni. Akusafundwa amabala kuphela. Lokhu kuqakatheke ngoba kwenza umntwana abelekusasa elihle.

Abantwana beSekhondari sebefundiswa amakhompiyutha, sebefundiswa njalo ukwenza ezinye izinto imitshina yamagetsi. Lokhu kwenza imfundo yeZimbabwe ithuthuke ezingeni eliphezulu, abasafundi amabala kuphela. Bafunda okutshiyetshiyeneyo ezikolo.

Ezikolo akusafundwa amabala kuphela sokufundwa lemisebenzi yezandla. Sokundwa ukuthunga incebethu lokwenzanje eminye imisebenzi yezandla, engayenza ukuthi abantwana bakwanise ukuziphilisa loba bengasapasanga emabhukwini, kodwa umtwana uyabe elesipho sakhe azabesenza kuzabekumlethela imali, loba yikuthunga kumbe ukulima.

Abantwana be secondary labase college sebefunda ngama computer sebefunda amagetsi abasafundi amabala kuphela njengo kwakwenziwa kudala sokufundwa izinto ezilama computer kakhulu.

Ezifundweni zesecondary kuyafundwa izinto ezitshiyeneyo sokufundwa ukusebenzisa lokuyenza imitshina ehluke hlukeneyo imisebenzi yezandla yiyo esiqakathekiswa kathesi ezikolo lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana bakhule behlakaniphile njalo belemisebenzi abazayenza loba sebeqedile isikolo.

Abantwana besecondary labe university sebefunda kakhulu ama computer uhulumende Kanika ezinye izikolo amacomputer ukwenzela ukuthi labo bephucuke sokufundwa kakhulu ngama computer ama computer akhona amanye ayasebenza ngama getsi amanye alamabattery

Abantwana beSecondary bayafunda imisebenzi yezandla imisebenzi yokuthunga bayafundiswa ukuthi kuthungwa njani bayafundiswa njalo lokupheka lemisebenzi enjengoku lima lokwakha. Lokhu kuyanceda kakhulu ngoba umntwana akwanise ukuzimela.

Kathesi ezikolo sokufundwa ngama lephuthophu akusafani lakudala ukuthi abantu babebhala emabhukwini lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba kuyenza ukuthi izinga lokufunda libe phezulu umntwana lo mntwana uyabe ele lephuthophu yakhe.

Abantwana bezinga eliphzezulu esecondary khathesi sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla abanye ngabafunda ukwenza amakhabothi, imibheda abanye ngabafunda ukwakha izindlu abanye bengabafunda ukulima abanye ngabafunda ukupheka lokuthunga. Imisebenzi yezandla isigqugquzelwa kakhulu nguhulumende.

Abantwana besekhondari sebefunda ikakhulu imisebenzi yezandla. Bafunda besenza ukwenzela ukuthi bengakhohlwa njalo kuthwa befunde besenza ukwenzela ukuthi bakwanise ukuziphilisa loba sebeqedile isikolo.

ESekhondari sokufundwa imisebenzi yezandla kakhulu. Ayivalwanga yona eyamabhuku kodwa kakhulu eyezandla. Ukuthunga, ukupheka, ukwakha lamakhompiyutha lawo yikho osokufundwa kakhulu.

Izifundo ze secondary ,sezisezingeni eliphezulu .Sokufundwa izinto zesayensi kakhulu ,izinto zokuhlanganisa imithi , izinto zamagetsi. Yikho sokufundwa kakhulu imisebenzi yezandla.

Abantwana besikolo bagqoka izigqoko ezitshiyeneyo. Abanye bagqoka amayunifomu amhlophe, abanye alithanga kanye laluhlaza kusiya ngesikolo. Ezikolo zonke kufundwa izifundo ezifananayo kanye lemisebenzi yezandla etshiyeneyo.

Abantwana besikolo bagqoke phezulu okumhlophe bagqoke njalo okuyi khakhi ngaphansi bamile bayahlabela esikolo abafundi amabala wodwa bafunda lokuhlabela ukugida ukudlala amabhola kantike lokugijima.

Abantwana besekhondari bayafundiswa ngemikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Abezempilakahle bayahamba kulezo eskolo bebafundisa ngemikhuhlane ekhona, ukuthi bangayivikela njani, lokuthi nxa sebelayo kumele beziphathe njani.

Abantwana be secondary sebedlala imidlalo yebhola. Bayabe bedlala lezinye izikolo abanye bayabe begqoke izigqoko eziyisibhakabhaka abanye bayabe begqoke okulithanga bedlala ibhola kungumncintiswano.

Absntwans besevondwry sebetunfiswa ngemikhuhlane ekhona. Sebefundiswa ngokwemikhuhlane etholakala emacansini ngoba sekuthiwa sebebadala. Lokhu kwenza abantwana bayesabe ukungena emacansini bebancane.

Abantwana besecondary bafundiswa ukuthi bagqoke kuhle iziketi ezinde zivale amadolo ukwenzela ukuthi bakhanye behloniphekile njalo lokuthi ababalisi besilisa bangabahawukeli.

Ezifundweni eziphezulu ezeSecondary kuyayenzwa imidlalo kulemidlalo eyenziwayo. Imidlalo enjengebhola ukugijima lokuhlabela loba ukugida. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza abantwana bathole isikhathi sokuzilibazisa bengacabangi ukubala kuphela.

Abantwana besekhondari sebefunda izinto ezitshiyetshiyeneyo ezikolo bafunda kakhulu imisebenzi yezandla ukwenzela ukuthi labo bakwanise ukuzenzela nxa sebeqedile isikolo abasafundi amabala kuphela sebefunda ukulima, lokuthunga lokupheka lakho konke konke nje okwezandla okunenginengi

Ezifundweni eziphezulu sekufundwa izinto ezinjengokupheka, ukuthunga lokulima. Abantwana besikolo bayafundiswa ukupheka ukwenzela ukuthi loba sebeqedile izikolo bakwanise labo ukuvula amabhisimusi abo. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuyenza umntwana angasweli into yokwenza nxa eseqedile izifundo zakhe.

Abantwana nxa bebhala imihloliso, kuyaba lababalisi ababakhangeleyo abayabe bebhoda bekhangela ukuthi akula msindo akula yini ezinye izinto ezibaphambanisayo, lokuthi abakopelani, akula obona komunye omunye lomunye ubhala into ayaziyo ayifundayo yedwa.

Esekhondari sokufundwa imisebenzi etshiyeneyo lemisebenzi yezandla abayithi yiprakthikhali. Lokhu kwenza ukuthi abantwana bethi besuka esikolo sebelezinto abakwanisa ukuzenza ngezandla zabo ngoba kayisibo bonke abaphumelelayo ezifundweni zamabhuku.

Izikolo zeSekhondari ezinengi ziyakhwa. Lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana beSekhondari bakwanise ukufunda bengaminyananga ngoba khathesi sokufundwa kakhulu imisebenzi yezandla yikho izikolo ezinengi seziyakhwa.

Abantwana bathwele izikhwama baya esikolo ezikhwameni zabokuyabe kulezingwalo lokudla abazakidla ngoba batshona ilanga lonke besesikolo abantwana bahamba ngenyawo abanye ngabahlala khatshana bahamba ngenyawo bafika esikolo sebediniwe abanye yibo abahlala eduze

Abantwana besekhondari sebefunda kakhulu imisebenzi yezandla yikho okugqugquzelwa nguhulumende bafunda imisebenzi efana lokwakha ukuthunga lokupheka sebefunda njalo ama khompiyutha.

Ezifundweni eziphezulu, abafundi bayafundiswa ngamalungelo abo ukuthi balamalungelo okufunda, balamalungelo okukhululeka elizweni labo, lokunye nje okunenginengi okutshiyeneyo

Ezikolo akusafundwa amabala kuphela sokufundwa into ezinengi ezitshiyetshiye neyo eziqakathekileyo sokufundwa lama khomputha akusafani lakudala ukuthi kwakufundwa amabala kuphela izifundo lezi ziyabanceda abantwana ikusasa labo ngoba kwenzelwa ukuthi bebe lento yokwenza loba sebeqedile isikolo

EmaYunivesithi abantu sebefundiswa ukwenza imithi. Sebefundiswa ukwenza imithi yesintu eyelapha izifo ezitshiyetshiyeneyo. Sebefundiswa njalo ukupheka izinto ezinjengama cobra ukwenzela ukuthi bengadubeki lemithi etshiyeneyo leyokugeza izandla.

Ezifundweni ze yunivesithi sekufundiswa kakhulu imisebenzi yezandla imisebenzi yokuthi loba umuntu seqedile ukufunda uyakwanisa ukuthi avule I business yakhe aphile loba engakatholi umsebenzi.

Eyunivesiti sekufundwa kakhulu imsebenzi yezandla, abanye ngabafunda ukwenza izithulo zokuhlala, abanye ngabafunda ukwenza imibheda lamakhabothi, abanye njalo ngabafunda ukupheka lokwakha kutshiye tshiyene.

Ezifumdweni eziphezulu emayunivesithi, abantu bayahamba besiyafunda loba sebekhulile akukhethelekile ukuthumuntu uleminyakemingaki, bayafunda njalo izinto ezitshiyeneyo lemisebenzi yezandla kusiyangokuthi umuntu yena ufunukufunda kuphi.

Ezifundweni eziphezulu sekufundwa kakhulu ngamakhompiyutha. Abafundi badinga ulwazi emoyeni besebenzisa amakhompiyutha. Lokhu kuqakathekile ngoba kwenza ukuthi abafundi babelolwazi okwaneleyo bangacabangi nzima njalo lonke ulwazi abaludingayo baluthole ngesikhathi esifaneleyo.

Izikolo ze yunivesithi ziyakhiwe zinhle zilamaluba lokhu kwenzelwa ukuthi abafundi bazizwe bekhululekile endaweni yokufundela. Bakhona njalo abafundi abangela mali yokubhadala ababhadala ngoku kilina esikolo.

Emayunivesithi abantu basebenzisa amalephuthophu, bayafundiswa njalo imisebenzi yezandla etshiyeneyo lokhu kwenzelwa ukuthi abantwana laba nxa sebeqedile ukufunda bakwanise ukuzivulela eyabo imisebenzi bengalindi uhulumende.

Ema yunivesithi abanye bahlala phakathi esikolo ngoba bengela ndawo yokuhlala, bayaphekelwa khonangale badle indumba, inyama. Bahlala phakathi bafunda izifundo ezitshiyeneyo.

e university kufundwa into ezehlukeneyo kuyafundwa kakhulu imisebenzi yezendla kuyafundwa njalo ukwenza imitshina etshiyeneyo abantwana besikolo banikwa izimfundo ezisezingeni eliphezulu ukwenzela ukuthi labo nxa sebeqedile isikolo bkwanise ukuzenzela okwabo

Abantwana abase university bafundiswa into ezitshiye tshiyeneyo bayafundiswa izinto zamagetsi kakhulu ngoba yikho osokukhona empilweni yanamuhla abasafundiswa amabala kuphela kodwa lemisebenzi yezandla sebeyi afundiswa kakhulu, uhulumende uyagqugquzela ukufundiswa kwama getsi.

Ezifundwen eziphezulu akufundwa amabala kuphela abafundi bafunda ngezinto abazikhangeleyo izinto abazibonayo izinto ezenzakala empilweni zethu malanga wonke lokhu kwenzelwa ukut umfundi lobe eseqedile isikolo engasweli umsebenzi angawenza

Abemayunivesithi sebefundisa ngamacomputha akusela mbalisi ofundisa ebhala emdulwini ,sekulezinto ezintsha ezenza ukufunda lokufundisa kubelula.

Bakhona abafundi abahlala phakathi esikolo ema Yunivesithi abasuka khatshana abayabe bengele izindawo zokuthi besuke ezindlini besiya esikolo . Lapho abahlala khona izindawo zakhona kuyabe kulombheda le wardrobe . Bayabe bekubhadalela ukuhlala khonapho.